Matenda amweni anosanganiswa nawo mumantaraunda anotekeshera muantu. Anoda kuti antu akone kudziirirwa ngekukone kubairwa kana kudonhedzerwa ngeantu madhokodheya akafundira basa irori.

Matenda amweni anokona kutapudzira mumandaraunda anotapudzira kuvana vadodori vanosisa kuti vantu vebazi rezvehutano vahambe veikona kubairwa vana kuti vadzivirire matenda.

Vantu vanoita ngezveutano vanokone kuhamba mumanharaunda veikone kubhuyira vanhu ngenda yekuise zvigubhu zvavanoisa pabanzi pechimbuzi kuti muntu akangobve pachimbuzi yakasungirirwa nesipo yakona otoshambe nyara.

Zvirwere zvinopararira zveitekeshera zvinosise kuti zvifundiswe andu neandu amweni aenda pachibhedhleya kodetserwa vanofanira kuwana rubetsero rwekuti zvisaramba zveitapukira

Zvirwere zvinopararira nenharaunda dzeshe zvinokona kuemeswa chete kana madhokodheya aisa musoro pamwepo nekukona kuhamba eibaira anhu kudziirira matenda muntaraunda.

Ana adodori ndiwo anosise kungwarirwa maningi ndiana mai awo pakudziirirwa kwezvirwere, anamai anosungirirwa kuenda neana kuchibhedhleya kuti andobairwa asabatwa ngezvirwere.

Madhokoteya amweni epazvibhelera anekine kuongorora matambudziko anenge ane antu asio a anosiso akapfeka zvidxoko zvwkuti azvidzivirire kumatenda anouya nevantu kuzvibhedhlera.

Matenda amweni emuntaraunda, anotekeshera, anokone kuhamba mumhepo kana mukusangana kweantu anokone kudziirirwa ngevebazi rezveutano, kuhamba veibaira antu nekudonhedzera ana adoko.

Zvimweni zvezvirwere zvinotekeshera mundau dzeshe dzinosisa kuti vantu vapfeke zvindxokho zvinovadzivirira kuzvirwere izvona nekuzemena vanenge vechihambira ndau dzezvi bhehlera.

Mapazi amweni anokona kudetsera munezveutano zveantu vanohamba veikurudzira antu kuti akone kushambe nyara nguwa dzeshe ngekuti ndimo munotangira zvirwere.

Zvimweni zvezvirwere zvinotekeshera zvinosisa kuti antu anoshanda ngeantu anonga aine matenda vanosise kuzvivhara nezvidloko kuzvivhara masoro mazisoro nyenyara dzavo .

Zvirwere zvimweni zvinotekeshera pashi reshe zveibata madzimai, antu anosise kuenda kowongororwa nekubairwa kuti vasawoneke veibatwa ngezvirwere zvona.

Ana mai vanosisa kuende neana vadodori kuchibhedhlera kuti akone kuongororwe utano hwavo kuti vari kukura akangwarira here akagwinya uremu hwavo nekuti arikukura zveyienderana nemakore avo.

Utano hweantu hunokosheswa yaambo pashi rese. Kuti antu ange neutano hwakahlamburuka anovhakachirwa ngeantu ebazi rezveutano ayo anovabhuira ngendaa yekungwarirwa kweutano hwavo.

Kurapawo kweutano mumamharaunda antu anosisa kuone mvurayakachena iri mumakanyimawo. Ana eshe anosisa kuona mvura yekuita vakone kugeza nyara dzavo kuti asabatwa nezvirwere zvakapambamhauka

Muntu weshe wemuganga unosise kuziiswa ngezveutano hwake anyari ana echikora neadzidzisi akona anode kuti aziye ngezvekukona kuzvingwarira pamatenda anenge ari muntaraunda.

Muntu weshe wemunyika dzeshe unosise upuwewo ruzivo yendaa yezvehutano hwe antu kuti weibhuya ngezvematenda anobve kuri ngekuti anokonzere chiinyi muviri memuntu.

Kuvaniswa kwemvura yakachena mumantaraunda. Kunobetsera ana mai kuti akone kuachira ana avo kubika zviro zvinenge zvakachena nekukone kuvana mvura yakachena yekumwa yemene.

Mvura yakakosha yaambo muntaraunda dzinogara antu. Ngekuti mvura ndiyo inokona kubata utano hwantu eshe emuntaraunda, kuti akone kugeza, kusuka zvidziyo zvavo nekumwa.

Vashandi vebazi rezveutano vanounganidzana kuise musoro pamwepo kukusha shoko munharaunda rematenda akapamhaukana anokone kubate vantu nekuti anodzivirirwa sei mumakanyi.

Vantu vanosisoti vaoneswe mvura yakachena. Ana adoko anosiso kufundiswa kukone kushambe nyara nguwa dzeshe kudzivirira kubatwa ngematenda akasiyana- siyana.

Makorokota anoona ngezveutano munyika dzakatekeshera anodhibana nguwa dzimweni veibhuirana ngekuti shoko nekuti matenda anorapwasei mumantaraunda.

Muntu weshe mundarawunda, unosise kuwaniswe mvura yakachena, yanowona ngenguwa yeshe yeshe inge iripo. Antu wutano wawo, wunohlamburuka ngekunge awana mvura yakachena.

Mabandla amweni anokone kutsigirwa nemapazi amweni ari kunze kwenyika, kudetsera kuchengetedzwa nekungwarirwa kweana, kuti asabatana nematenda, nekushungurudzwa .

Mvura inopowa antu mumanharaunda inosise kunge ine painounganidzirwa kuti iiswe mitombo inouraya utachiona hunokone kukonzera matenda anosanganiswa ngekumwa mvura yakasvipa.

Kurapwa kwendxondo kunosise kutore mupauko wekuti muntu unokone kuone dhokoteya wekuti unokone kubhuya navo dambudziko ranenge eisangana naro.

Mabanjwa amweni anenge ane makurukota anoona ngezveutano. Anosisa kufundisa antu ngendaa yezvehutano hwemundxondo. Kuti antu acherechedze kuoneka hutano hwavo hwendxondo.

Kurapwa kwendxondo kunofanira kuti kuziiswe ntaraunda dzeshe nekukonawo kutoita zuwa remhemberero rekumhemberera kuti antu eshe aziiswe ngezveutano hwendxondo dzawo.

Antu anosisa kuti afundiswe nenyaya yekukosha kwehutano hwengonxo dzemuntu ngonxo ndiyo inofanira kunge ine hutano hwakakosha pahutano hwemuntu.

Kugara antu eyidakara kunokone kuti ndxondo dzemuntu dzikone kuende pakanaka ndokunge muntu echinge awaniswa chekurya chakakwana nekukone kuona pekugara pakanaka nemburi yake.

Dzemuntu dzinosise kunge dziri pandau yakanaka hunge eigara mundau yakahlamburuka yekuti unokona kuwadzana nevamweni ngendau dzimweni eidakara nguwa dzeshe.

Antu vanosisa kuti vafundiswe ngendaa yekunge vaine utano mundxondo mavo. Antu izvi zvinotwe ngevebazi rezveutano veifundisa antu kuti vagare vakadakara nguva dzeshe.

Vantu vanosise kuti vafundiswe ngevanoona ngezve utano, maringe ngekukosha kweutano hwendxondo dzemuntu. Vantu vese vanosise kuongororwa ndxondo dzavo.

Kugara muntu akadakara nguwa dzeshe kunokurudzirwa kuti muntu aone kuti hutano hwemundxondo mwake hugare hwakahlamburuka panguwa dzeshe .

Vana vechikora vanosise kunge veitamba vari kuchikora kwavo kuti vaone kugara vasina kushingurudzika, ntaraunda yechikora inosise kubata ana ndxondo dzawo agare eifara.

Vantu vanosisa kuti vaongorerwe ngondlp dzawo kuti dziri kuhamba zvakanaka ere kubudikidza ngekuita mitambo imweni nekuoneka nemadhokodheya vanoziva nezve ngondlo dzevanhu.

Vantu vanosise kugara pakanaka ,zvekuti vanokona kuone utano hwavo, nekuongororwe utano hwendxondo, ngekukone kugare pandau dzakanaka, dzine utano hwakanaka.

Vantu vanoona ngezvebazi reutano vanosise kuende mune antu kundovaunganidza munharaunda veivabhuyira ngendaa yeutano hwendxondo.

Ndawu yechibhehleya indawu inosise kunge yakachena nguwa dzeshe ngekuti ndawu yo, inofane kupe mukana wekuti munthu unokona kuradzikwa eizokone kudetserwa ndidhokoteya eimuona padhuze.

Vantu vanokone kuhambirwa mumanharaunda mwawo veikone kudetserwa ngekutorwe ngazi nekurapwa amweni matenda avenge vanawo mumanharaunda veitodetserwa.

Ndau dzechibhedhleya pamweni dzinooneke dzine ndau yekuti vantu vanokone kugarira vakaemere kuzodetserwa ndiana dhokodheya mukati. Ndau idzodzo dzinosise kunge dzakachena.

Kunyazi muntu unenge ei shanda laxhi bhedhleya naye anotogona kuto rwarawo kana einge asangana ngezvi rwere zvimweni asina ku dziirira unotodawo kuto betserwa ngeku rapwa.

Ndau yechibhedhera indau inosise kungwarirwe yakachena nguwa dzeshe vantu vanoenda pachibhedhlera vanosise kuona pakachena veiona kuti kumakanyi kunodiwawo kuti vantu vagare pandau dzakachena.

Indau inosisa kunge yakahlamburuka nguwa dzeshe iine zvikwanisiro zvekuti muntu akaende pachibhehleya , aangangotkiri kuti ndinotobva panapa ndooangira asi kuti ndadetserwa otobvepo apona .

Ana adori-dori anoendeswa kuchibhedhlera, kuti aoneke kuti akagwinya ere, arikurya zviro zvineutano ere nekuti mwiri yavo irikuenderana nevamweni vemuzera wavo.

Ndawu dzenakiriniki kana chibhehlera dzinosise kungwarirwa dzakachena nguwa dzeshe, kune anthu anotoshanda zvona izvozvo kutsvaira, kukorobha ,kushainisa munharaunda.

Ntharaunda dzinosisa kunge dziine zvibhedhleya zvinokone kudetsera anthu akawanda, dziri mudhuze nawo kuti anthu akazwa nyama dzawo dzisingaiti zvakanaka anokone kurumba pachibhedhleya.

Pamakiriniki panoshanda anhu akasiyana -siyana amweni anoashira anenge auya eida kudetserwa. Panosisonge pakangwarirwa peicheneswa ngeantu anoshandepo.

Anamai anokurudzirwe kuti ana adodori ,anofana kupuwe mukaka wemuzamo ramai kuitire utano hwavo, nekuaendese kuchibhedhleya kuti andodziirirwe amweni matenda.

Ndau yekiriniki inosisonge iri ndau inenge yakachena nguva dzeshe. Pane antu anotoshanda mushano ivovo vekuuya eitsvaira nekuone kuti ndau inorapirwe antu inenge yakachena ere.

Chibhedhlera indau dzino oneke dziri ndau dzino gadzirwe pakanaka pa chibhedhleya pano oneka nekuti pane antu anokone kunge veipa tsvaira kuti pagare pakachena nguva dzeshe kuti antu asabatwe ne matenda.

Ndau dzemuchibhedhleya dzinosisa kuti painge pane panorashirwe zviro zvinoshandiswa ngemadhokodheya, vana mukhoti zvakadai nemajekiseni zvavano baisa vantu zvimweni zvavanoshandisa kupukuta.

Madhogodheya vantu vanoda kutofundiswavo ngendaa yebasa ravo. Kukone kudhloka zvidhloko zvemadhogodheya zvinoratidze kuti vantu ava vane ndxondo dzakapinda dzinokone kuite tsvakurudzo yematenda.

Vana vanokone kufunda ngendaa yezvehutano weikona kugadzira mitombo inoenderana nekuti muntu unozwei kufundiswa nemakurukota akona akazvifundira zvezveutano.

Michina yechizvino-zvino inodetsera kakurutu ana anenge eifunda ngezveutano kuti vakone kuite tsvakurudzo dzavo veishandisa michina iyona yechizvino-zvino.

Bandika rinoona nezveutano hweana rine antu anotomiririra bazi rakhona reutano veienderana ngezvidanho zvavo neukuru hunoenderana nekufunda kwawo.

Vantu vanoshanda pachibhehlera vanoongorora ngazi dzeantu kuone zvirwere vanosise kuparadzire soko kuantu kuona kuti zvirwere zviri kupararira ngezviri

Mabanhla amweni ehurumende anokona kudetsera kuona kurapwa kwevantu Hutano hwevantu unobhuya nyika yakapfuma yambo kana antu ane hutano.

Antu anoona ngezvemapazi eutano anosise kukushe shoko kuantu, kuti muntu weshe akasisire kuti aone kurapwa pachibhedhleya kana abatwa ngedenda.

Antu anosise kuti afundiswe maringe ngendava yezvehutano, nekuti mutemo unoti chii maringe ngekuti muntu weshe unosise kuti awaniswe hutano mundarawunda mwake.

Vantu mumanharaunda vanokone kuziiswa ngezvekukosha kweutano hwavo nekukone kuziya ngezvematenda ari mumanharaunda kubudkidza ngeveutano vanenge vahamba veisime shoko muantu.

Kuti vantu vakone kuziviswa nge zvebazi rezveutano kune antu magogodera akona anokona kuzivisa antu ngeku vaparidzira ngekuti muntu weshe anofanira kuti awaniswe utano .

Antu anosise kunge ebazi rezveutano kuine anenge akayemera zvekuziisa wandu kuti kubayirwa kwe andu kana kudonderzerwa kuchahamba kanjani.

Vashandi vepachibhedheya vanositse kughloka zvighloko zvinoangwarira kumatenda anenge eibata Antu avanenge veishanda navo pachibhedhlera. Vanosise kuvhara madziso avo ,miro ,muromo ,nemaoko memwiri weshe.

Vantu vanosise kuti vaende kuzvibhehleya kana veinge veide kudetserwa ngematenda akasiyana siyana anobata antu mumantaraunda kuchibhehleya ndokwavanokona kudetserwa.

Ndau dzechibhedhleya dzinosise kunge dziine zvikwanisiro zvakakwana yaampo kakurutu kudai ngezvimweni zvinodzima muriro kana uchinge wabata zvinosisa kunge zvindoripo pandau dzeshe.

Movha inotwara varwere kuvarumbisa vantu kuchibhedhlera inenge itori nezvikwanisiro mukati mayo kuti muntu unokone kudetserwa kekutanga yeirumba yeirira yei vhurirwe njira.

Chibhedhlera indau inosise kunge iine dzimba dzakawanda dzinoshandirwa zvakasiyana-siyana ngekuti panenge peirapwa antu anobve kundau dzakasiyana-siyana eidhibana apapo ngendaa yematenda.

Movha dzinotakura arwere kuabvise mumakanyi avo nekuvarumbise kuzvibhedhleya. Dzinosise kunge dziripo pazvibhedhleya dzakatowanda kuti antu anenge eirwara akona kubetsereka nguva dzeshe.

Masangano amweni, anosisa kudetsera ngekuaka nzvimbo dzekuti anthu akone kurapirwa. Izvi zvinoita kuti zviende pasinde neanthu, anthu akone kudetserwa matenda eanonga anawo.

Dzibhedhleya dzinoonekwa dzeibetserwa andu akasiyana siyana maningi kakurutu amweni anoradzikwa pachibhedhleya kuti akone kudetserwa eioneka nemaDhokodheya.

Pazvibhedhleya panosise kunge payine pekuti muntu unenge abatwa ngedenda unoda kuti aradzikwe. Akone kuradzikwa eyiwonekwa nadhokodhera aripasinde vayimuwona kuti urikupona here.

Zvibhedhleya zvinosise kuite mubatirwana wemabandla akapambaukana, kuti hurumende, vemachechi ne amweniwo anokona kudetserakuwaka kwezvibhedhlera mumanharawunda.

Mu zvibhehleya ma dhokodheya ano sise kunge aine movha dzinokona kuabvise pandau ineyi eyi ende pandau imweni zvei enderana nekuti anoda kuhamba eyi detsera antu.

Zvibhedhleya, ngendaa yekuti panodetserwa antu akawanda, panofana kunge pane mbatso dzekushandira dzakawanda. Dzekuti amweni eidetserwe umu, amweni anokona kuenda umu, amweni anenge eishanda eiongorora matenda ari umwo.

Pechibhedhleya zvine pekuti antu anokone kuemera, eikone kuzoemera kudetserwa ndiana dhokodheya ngekuti vantu vanenge vakawanda vanoda kuona zvepa chibhedhleya.

Ndau dzinorapirwe antu dzezvibhehleya dzinosiseunge dzakanyorwa kuti pachibhehleya panapa antu anokone kubatsirwa ngezvei panorapwa amweni ana mai akazvitakura ana kurapwa kwemazino

Ndau dzezvibhedhlera dzinofanirwa kunge dziri mumandaraunda eantu mapazi akawanda anooneka eidetserana nehurumende kuwaka zvibhedhlera mundau dzinogara antu kuti antu aone kudetsereka.

Pachibhedhleya panosisa kunge paine antu anodetsera anthu anenge auya aine matenda akasiyana- siyana, kuitira kuti antu asazowata peshe peshe vaone kupinde mukati mwaanotokone kungena eidetserwa.

Zvimweni zvezvibhedhleya zvinodetsera antu zvinosise kunge zvakaiswe chikwangwani chinobhuye kuti panapa panodetserwa ana adoko, antu vakuru, vanorwadziwa ngemimba, nezvimweni zvakasiyana.

Movha inobetsere varwere anenge eida kutwarwa kubve kundau dzavo dzaanogara eyirumbiswe kuchibhedhlera inosisonge itori nezvimweni zvinokone kubetsere muntu acharumbiswa kuchibhedhlera.

Muntu unenge afa unogona kuperekedzwa ngeantu anoona ngezveutano akazvidziirira kuti asaoneke eibatira chitenda chinenge chakauraye muntu wavanenge veiperekedza.

Mabandika amweni anokona kubetsera mapazi eutano kubetsera. Ngekuona ngekuongorora ngendaa yezvirwere zvinobata antu.

Zvibhehleya indau inoaashire antu anenge aine matenda akapambaukana vantu vanokone kuradzikwa veiko kuonekwa ngana dhokodheya vanode mwekuwata kuti veikone kudetserwa.

Vamweni vevantu vanoshanda nemitombo vanosisa kunge vakafundira mishando iyona yekukona kushanda nemitombo mumwnei munotengeswa mutombo antu anokona kuziya kuti iyi inorapa zvakati ndeye anenge akaifundira.

Kurwadziva kumweni kwemumakodo hakungotangi muntu atoti gojoto. Kunotange pamweni muntu eindozwa kungetee kurembezeka, pamweni eizwa kungetei haadi kuhamba ozoona makodo akutoneseka ngekusimuka.

Amweni marwadzo anonge eizwe munthu anonge ari mukathi mwake , unoone munthu oojuwika oodzukutira, oodzungira, zvinodikanwe kuthi munthu aende kuchibhedhleya oongororwe kuthi chiinyi chinokonzere marwadzo.

Antu eikura matenda anokurawo nekuwanda mumwiri ,zvakakosha kuti anhu echikuru arambe eivhakachire chibhehleya kuongororwe kuti nyama dzawo dzichakana ere.

Mwamuna nemukadzi wake vakangwarira vanoenda veshe koohloiwa mimba yemukadzi kuitire kuti vakone kufundiswa ngekukone kungwarire mimba nekuzongwarire mwana.

Muntu eikura unobatwawo ngematenda akawanda maningi. Anamukoti anosise kuhambire antu awawo anorwara veiaona utano hwavo nekuvadetsera ngekuti mitombo inode kumwiwa nguwa dzeshe.

Madhokodheya anoungana kuti adetserane panenge peivhiiwa muntu amweni ngeanenge eivhenekera ,amweni ngeanenge eishanda kuvhiya kwakona amweni eitambidze mitombo.

Antu anosise kuende kuchibhedhleya kuende koongororwe mungazi mwawo kuti amuna chirwere cheshuga ere chinokone kukonzere kusashanda zvakanaka kwemimwe mitezo.

Anadhogodheya kuti azokone kurape muntu. Anosisonge agara naye pashi omubvunza kuti aone kueketa zvaanozwa zvakona, vasati vatange kuhloya.

Madhokodheya anenguwa yanombounganidzanawo pabanhla rawo veipanana ngonxo dzebanhla rimwero kuti toiona ngenjira imweni imwe yematenda kuti anokona kurapwe nemihlobo yemitombo yakadini.

Vantu vechikuru vanosise kuramba veiongororwa nekupuwa antu anodetsera anamukoti kuti vadetserwe pamatenda anenge eirwadza munyama dzawo.

Imweni yemichina yepachibhedhleya inokone kutoonese zviri mundani memunhu semichini imweni inotobudise mifodho yeikhombedze mwana unenge ari mundani.

Madhokodheya anokona kuhloya vantu mumakanyi eivahambira mumakanyi mawo veikona kuvahloya mumandaraunda kuitira kuhambisa Soko hutano rweantu mumakanyi.

Madhokodheya anokone kuunganidzana, kudetserana pakuvhiiwa kwemuntu amweni anenge akaemere kuashidza zvinovhiya zvakona , amweni eione kuti muntu uchiri kupona ere.

Vanthu vanosise kuende kuchibhedhleya kuti vandohloyiwa kuti mwoyo yao ichiri kuhambise ngazi zvakanaka ere zvinokona kuzokonzera amweni matambudziko akadai ngekudonda munthu otofa.

Kumweni kurwadziwa kwemukati menyama dzemuntu kunokone kuburikira padera, paganda. Muntu asingatozii kuti chirikurwadza kana kurikurwadza nyama dzake zviri mukati.

Antu anosise kuramba eyiende koongororwa kumadhokodheya ari kuchibhedhleya, Kuti zvimweni zvezvinorwadze muntu unokone kufunga kuti zviri pabanze izvo mukati munenge mweishatirwa.

Madhokodheya pakufunda kwawo anenge ane mapanda aanenge eishanda nawo vamweni vanoona ngezvevantu vakuru amweni madhokodheya aripo pakundoemera kuhloya ana adodori.

Zvimweni zvinorwadza antu kudai ngemakanda anokona kungane antu eyi wawiwa nezviro zvimweni zvanenge agwamana nazvo anosise kurumba kuende kuchibhedhlera kunokone kudetserwa ngemutombo wekuzora.

Mvura dzimweni dzinoshandiswa muzvibhehleya ngedzekukone kuti dzikone kupukute ndau dzimweni dzinenge dzeibatwa nemadhokodheya veishandira naarwere kuti pasaramba paine utachiona.

Mitombo nezvimweni zvqkqdai ngemajikiseni nezvimweni zvinoshandiswe kupukuta maronda kana nezvimweni zvinonga tsono dzakhona dzinobaira anthu zvinosise kurashirwa makanaka zvekuti amuzokumanidzwi nezvimweni zvinokone kuzokuwadza anthu.

Zvimweni zvezvinoshandiswa muchibhohleya Kunenge kweishandiswa kumalaboritory zvinokone kupe mitombo imweni kuti ione kubudiswa ione kushanda.

Kuvandudzwa kwezveutano nekufunda kwaite antu kuburikidza ngetsvakurudzo dzechizvino zvino kwakukone kuti mumadhokodheya akukone kubatsira antu anenge eineseka ngekubate mimba.

Pachibhedhleya panoitwe zvakapambaukana zvekuti matenda anosise kuende kwanondoiswa eiongororwa ndianachiremba amweni akafundire izvozvo zvekuongorora ngazi dzeantu kuona matenda anenge arimwo.

Michina imweni inoshandiswa kundau dzezvibhedeya michina yechizvino zvino inoshandiswa pakuongororwa kwengazi kana nyama dzimweni dzinobva kumwiri dzeanthu dzinoingorirwa kumarabhoritari.

Ngazi yemuntu inokone kuendeswe kurabhoritari kweinokone kuongororwa matenda anenge ari mungazi yemuntu kukone kuzoziye kuti chiini chirikurwadze muntu aone kukone kurapwa.

Anamai anemimba anosungirwa kuti aende kuchibhehleya nguwa yeshe kakurutu kamwe kamwe pamwedzi eiona kohloyiwa kutimwana wakagara zvakanaka ere mundani mwamai.

Muzvibhehleya antu anosise kuti aongorore matenda anoramba eiuya neantu kuti arikumbokonzerwa ngei mumichina yavo yechizvino-zvino kuti akone kuikona kudetsera antu kuirapa.

Michina imweni yechizvino zvino inooneka pazvibhedhlera zvikurutu yambo nekuti zvinokona kuisa muntu muchi muchini makona mohloiwa zveitobuda rinobhuya kuti chinyi chiri kumutambudza.

Ndau dzinojone kuongororwa matenda dzinosisa kunge dziine michina yechizvino zvino dzinodetsera madhokodheya paanenge eihloya matenda anenge ari mungazi dzeanthu.

Ndau dzemuzvibhedhlera dzinosisa kugara dzakachena nguwa dzeshe dzeifapfadzirwa mitombo kuuraya utungu umweni hunokona kukonzera utachiwona kuvanhu vanoshandemwo.

Vantu vanoshanda mu chibhedhleya mundau yeku ongorora nekuona ngezve ngazi dze antu mvura dzinobuda mu mwiri kana ma besha evantu.

Dzimweni dzendau dzepachibhedhleya, ngedzishanda vantu, vanokone kuhloya, ngazi dzeantu ,kukone kugadzire mitombo, nekukone kuone kumatenda, nemutangire wavo nemurapirwe wavo.

Imweni yemichina yechizvino-zvino inokone kushandiswe kuzvibhedhleya, mishina inotengwa ngemare inodhura yaambo yeibve munyika muganga ichikone kushandiswa kurape matenda.

Anamai aneana adori dori ,anosise kuhambirwa mumandaraunda mwawo ,eyikone kuziiswa ngevebazi rezvehutano. Kungwarirwa kwevana nekukone kubhuyirwa ana akona mitombo inovadetsera kuti vakure zvakanaka.

Ana mai ane ana anofanira kuenda navo kuchibhedhleya nguva yeshe. Kuti andobetserwa ngekupuva ruzivo nekufundiswa kuti ana kakurutu anoda kuryei zvinoite kuti mwiri yavo itakazeke.

Ana dhokodheya anokone kushandire pamwepo zveienderana nekuti pabandika raworo umwe naumwe une chaanoshanda pakuvhiiwa kwemuntu nekukone kuona nekuongorora kuite tsvakurudzo vari pamwepo.

Ana mai vanotakura mimba nekuchengete ana vanoda kupuwe ruziwo rwekungwarirwa kweana zvekurya kwevana nekuti vana anongwarirwa sei utano hwawo nekupuwe mushonga kuvaendese kuchibhedhleya.

Ndau yekuunogarira vanemimba pachibhedhlera, panooneka paine pevanokona kupiwa bandika ravo revanogara veiemera kuzodetserwa ngaana dhogodheya.

Nzvimbo dzechibhehleya dzinoende anamai akazvitakura kuti andodetserwa dzinosise kuti ange eikona kugarireyo kudhuze nekwaanokona kuona nrkuhloyiwa naana dhokodheya.

Ana mai anobara ana adodori anosise kungwarirwe maningi kakurutu ngekuti ndiwo anokudze nyika kuti antu azozara madhokodheya anoningira ana mai kuti arikukona ere kungwarirwe ana ayo.

Ana mai vanosise kufundiswe pazvibhehleya ngendaya yekubatwa kweana kuti ana anokwarirwa sei ndokuti ndaraunda dzikone kuve neana akagwinya.

Anababa anosise kuti ange eionekewo mukukone kudetsera anamai pakungwarirwa kweana. Tinosise kunge ana aiine ruzivo rwekuti mwana unobatikirwa ngenjirai.

Bazi rezveutano rakatsigirwa ngeamweni anokone kudetsera mapazi anoona ngezveutano anosise kuendese soko rekuti madzimai angangwarirwa sei neana adodori.

Zvibhedhlera zvinosisa kuoneka zvine zvikwangwari zvinobhuya zvaanodetsera apao pachibhedhlera pakona anenge erapiwa ana adodori antu akuru zvana mai.

Chi muchina imweni ino shandiswa pa chibhedhleya kana kuone ngazi ye munhu iru hamba zvakadini kubve mu mwoyo make kuenda kuhambe ne mwiri weshe.

Vantu vanenge vakuwara mitezo yavo yakadai ngemirenje, vanokona kudetserwa ngemirenje inonasirwa nemadhokodheya yekuti muntu unotoupfeka murenje otohamba unga wemenemene

Zvimweni zvezvinodetsera madhokodheya pavanenge veirapa arwere avo anosisa kuti ange ane zvimichini zvona zvinoadetsera pakurapwa kweantu kana makodo kuasunganidza.

Muchini weshe ndakazozviona inini pachibhedhleya unotodetsera yambo pakurapwa kweantu munenge kweiitikepo asi zvinode madhokodheya akazvifundira zvimuchinizvo kuzvishandisa.

Michina yepachibhedhleya inoshandiswa ngemadhogodheya inokona kuhloya muntu kuti muntu vuvu mungazi make murikuhambe zvakanaka ere ngazi. Nekuti hamuna zvirwere zvitenda zvimweni zvinogara mungazi yemuntu.

Mishina yechizvino zvino inoshandiswe muchibhedhleya yakukone kuone kana dokoriro remunhu kuti rine maronda ere kana kuti arina okone kutanga kudetserwa ngekupuwe mitomu

Zvimweni zvemushina yechizvino zvino inoshandiswa pazvibhehlera zvakukona kuti madokotera akone kubata denda parinenge riri inoabetserawo pakushanda pawo.

Madhokodheya ane zvaano shandisa muzvibhedhleya kana veide kuvhiye munhu. Zviro zvinezvi, zvine munhu unoshandawo pachibhedhleya unenga akato zvingwarira eikone kuashidze dhokodheya kuvhiye muntu.

Michina yechi zvino zvino yakakosha yambo kunana dhokodheya nekuti vanokone kungwarirwa zviro zvavo imwomwo zvinobhuya ngezve mitombo zvavanopa vantu ne vantu vavanenge va detsera pa chibhedhlera.

Muzvibhedhleya munooneke muine michina yechizvino zvino, yakona kudetsera madhokodheya pavanenge veiita basa ravo kuti rireruke vakone kuhambawo veidetsera vantu vakawanda ngenguva imwe.

Pachibhedhleya panooneka michina yakapambaukana inoshanda zvakasiyana siyana inokone kudetsera arwere zvakadai ngezvihlayo zvimweni zvinokone kuti muntu asimukire kana kudzakira.

Muchina yechizvinozvino inooneka iri muzvibhehleya yadetsera kakurutu madhokodheya pavanenge veita mushando wavo zvava kuvaitira nyore kukona kuona nekudetsera vantu nenguva.

Zvimweni zvezvinoshandiswa pachibhedhlera ngezvinongwarire ngazi yemuntu inenge yakaemera kuti iende kunovhenekwa ndiyanadhokota kuto vaone zvirwere zvinenge zvirimungazi yemuntu.

Michina imweni yoshandiswa pazvibhedhlera yechizvino zvino yakuita kuti mishando yemadhogodheya ireruke kakurutu ngekuti imweni yovheneka nekuhloya muntu pane dambudziko pemene.

Michina inoshandiswa ndianadhokodheya pachibhedhleya, anosise kunge antu iwona, akafundiswa ngezvayo, kuti michina iyi inoshandiswe yakadini, nekuti inoita nezvei pachibhedhleya.

Muchibhedhleya, munooneka mune zviro zvinodetsera antu anenge eirwara, ngemkhuhlani yakasiyana-siyana .Zvingaa zvihlayo zvakhona, kana imweni michini yechizvino-zvino, inokone kuhloya antu.

kukone kushandiswa kwezvimweni zviro zvinoshanda pachibhedhleya. Kunosisonge kuine ndau dzezvinokone kurashirwa kuti zvisarashirwa peshe-peshe, zvinonge zviine mitombo inokukone kukuvadza antu mumantaraunda.

Imweni yemichina inoshandiswa ndianadhogodheya pazvibhedhleya. Inokone kuone ntaraunda kuti muntaraunda mune antu akaite muwandirei vakadini.

Zvimweni zvezvinoshandiswa kubayira antu mitombo pamajikiseni zvinosise kungwarirwe pantau dzakanaka dzisingaendi tsvina kana umbuthu umweni hwunokonzera matenda.

Zvimweni zvezvinodetsera antu muzvibhedhleya zvinokone kunge zveishandiswe kutenderedza chekurya kune antu anenge akaradzikwa pachibhedhleya. Zvinosise kunge zvine mavhiri ekukone kubva pandau imweni kuenda pane imweni.

Imweni yemishina yechizvino zvino inoshandiswa pazvibhedhleya inoite kuti basa ranamu dhokodheya rione kureruka ngekuti yakukone kuhloya muntu madhokodheya anozorapa eione chirwere chabatwa chakhona.

Zvimweni zvezvinodetsera pachibhedhleya kukone kuhambise mashoko pakati peantu ari iyo neari iyo kuti akone kureketa.

Zvimweni zvezvinoshandiswa pazvibhedhleya, kukone kuongorora ngazi yeantu kuti ine zvirwere zvakadini ,kuti antu akone kupuwe mutombo unoenderana .

Imweni yemichina inoshandiswa pachibhedhleya inenge yeide kushanda panenge paine magetsi. Yeide kukona kubetsera antu kuti akone kurapwa zvakanaka pachibhedhleya.

Mishina imweni yechingezi inokone kushandiswa pachibhedhleya kuongorore ngazi yemuntu kuti aina matenda ere amweni anokone kukonzera kuti mitezo imweni iome.

Imweni ye michina ino oneka pa zvibhedhleya ino kone kushandiswe kuti i ongorore ngazi yeito budise kuti mungazi umu mune chakati ne chakati chino kone ku konzere matenda.

Zvimweni zve zviro zvino detsera pa chibhedhleya nge zvinokone kuhloya muntu kuone kuti une chirwere ere chiri kutsvakwa chakona kana kuti aana chei kone kukombo izvozvo.

Zvimweni zvezviro zvinoshandiswa pachibhedhleya, ngemadhokodheya, ngezvinokone kuhloya muntu kuona kuti chirwere chemuhlobonyi chakabata muntu, uye chinokone kurapwa ngemutombo wakadini.

Zvimweni zve zvino shandiswa ndiana dhokodheya zvino detseredza muntu unenge asikacha koni ku budise tsvina mu mwiri make unokone ku detsera kuti muntu akone kubudise tsvina.

Kume zvimweni zviro zvinoshandiswa nemadhokodheya zvekuti anosisa kunge anacho nguwa dzeshe paanohamba kuti akone kuhloya ndichona anthu paanenge eida kudetsera.

Imweni yemi bhedha inoradzikwe antu pachibhedhlera inokone kumurudzwa kana kuradzikwa zveiyenderana ngekuti muntu unozwei kuti akaata nguwa yakareba asarwadziwa ngemushana.

Zvimweni zvezvimishini zvinoshanda pachibhedhlera zvinokone kundoziikanwa ngemadhogodheya anokone kuzvishandisa anenge akafundira mushando iwona kuti akone kushandisa zvimweni.

Zvihlayo zvimweni zvinooneke pachibhehleya ngezvinokona kumirudzwa kana kudzaswa zveienderana nekuti dhokodheya unode kuti muntu ange ari pari panoenderana nemichina yaanenge eyishandisa.

Zvimweni zvezviro zvinoshandiswa ngeantu anenge veidetserwa kuti antu akone kuona kuti muntu une mimba ere kana aana chinokone kutengwa kunotengeswe mitombo kuti antu akone kuzvihloya.

Zvimweni zvezvinoshandiswa ndiana dhokodheya pachibhedhleya ngezvinodetseredza kuise mutombo munyama yemuntu unenge akaradzikwa. Kuti akone kupuwa chikafu ngemutombo pamwepo.

Imweni yemichina inooneke pachibhedhlera inokone kudetsera madhokodheya pakuhloyiwa kwevantu kuone kuti mwoyo yavo irikupomba ngazi zvakadini.

Imweni yemichini inooneka yeishanda kuchibhedhleya, michini yechizvino-zvino inokone kuongorora matenda ari muwantu, nekuti anokona kurapwa muhlobonyi.

Mitombo imweni yechizvino-zvino inokone kushandiswe kurape matenda angadai eibata madziso evantu, kundopiwa mutombo wekudonhedzera kuti madziso asakanganisika.

Mitombo yemadzoso inokone kupuwa muntu unenge eione mbute, umweni une madziso anenge eibaya baya eibude musodzi unokona kudondedzera mudziso wotoone zvakanaka.

Imweni yemitombo yechimanje manje inokone kudetsera mwoyo wemunthu, vanenge vaine chirwere chemumwoyo vanokone kupuwa mapirizi veitomwa rimwe, rimwe kudetsera mwoyo wakwe.

Mapirizi anonga anyorerwa munthu ngemadhokodheya anokona kushanda ndookunge munthu ateedzera zvaakabhuyirwa pamamwiro akona.

Mitombo imweni inoshandiswa, yechingezi, inoshandiswe kurapa zvikosoro nemumaphaphu meantu, inooneke yeishaishe kushandiswa ngeamweni antu anengeotoitora kuti aone kudhakwa.

Amweni anouya akatonyorwa simba raanawo kuti anokona kudetsera chirwere chakadini, mudhokodheya ndiye unokona kuzonyora kuti muntu otora mairi mairi ere kana rimwe rimwe zveienderana nedenda rake.

Mitombo inokone kurapa anthu inooneke yeiuya iri mumaphirizi. Maphirizi akhona muntu unosisa kunyorerwa ndidhokodheya zveienderana nematenda aanenge eizwa nekunyorerwa kuti unpkona kumwa manganayi.

Mitombo imweni yechingezi, inokone kudetsera kugayiwa kwechikafu mundani mwemuntu, inodetseredza kuti muntu asakakike mundani kana kufufutirwa.

Imweni yemitombo inoshandiswa ngeantu inokone kurapa zviro zvinonge zveirwadzira muntu mukati zvakafanana nenyama dzimweni dzinokone kudunduwira mukati . Mutombowu muntu akauzora zvinokone kunyarara.

Mitombo imweni yechingezi inooneka yeibve muzvimashizha nezvimakwenzi zvinooneka mundaraunda yogadzirwa kutoita mitombo yechingezi inototengeswa yeitodetsere antu.

Maphirizi anouya aripamupauko yakapambaukana zveienderana nekuti inoda kurapei munyama dzemuntu. Maphirizi anemavara akasiyana-siyana zveienderana nevanenge vaigadzira vakona.

Emaphirizi anooneke einyorerwa muntu ndidhokodheya anokona kunge muntu ari akufanira kushandisa kweupenyu hweshe eimwa ngenguwa dzanenge akatarirwa ndidhokodheya.

Mitombo yechizvino zvino yakanakire kuti inotouyaarimapirizi ekuti muntu akanyorerwe ndidhokodheya unotobhuyirwe kuti mutombo uyu ngewe kumwa mangwanani rimwe masikati rimweni.

Mitombo imweni inogadzirwa ngemadhokodheya inokone kuita ekupapaidzwa pachironda chemuntu yotoomese chironda chinenge chagara cheirwadze muntu chotooma.

Maphirizi kumwiwa kwawo anosise kuteedzerwe mitemo munhu wanenge akanyorerwa ndidhokodheya, amweni anomwiwa rimwe rimwe pazuwa ngenguwa yaunenge wakatarirwa yona iyoyo.

Mitombo imweni yechingezi inokone kudetsera kukaka kunenge kwakaita pachipfuva chemuntu kana kuti kupombwa kwengazi kana shuka inenge iri mumwiri mwemuntu inokone kudzaswa .

Imweni yemitombo yechingezi inokona kudetsera antu anenge ane chikosoro inouya yakanyorwa kuti mutombo uyu unomwiwwa nguwa dzipi uye nguwai.

Mitombo imweni inopiwa kuchibhedheleya ngeyekuti muntu unenge eyi hotsira unokone kupuwa oyerengerwa kuti unopuwa mazuwa manganai kuti chirwere ichocho chikone kupera.

Vantu vanoite mitambo yekurumba kana kutamba vanokone kukuwara vanoda kudetserwa ngezvinokone kubata mitezo yavo inenge yakuwara kuti igare pandau isaramba yeishatirwa.

Imweni yemitombo yechingezi inopuwa antu kuchibhedhleya kuti akone kumwa inosise kunge yakatonyorwa kuti muntu unomwa mangwanani, masikati nemadeikoni kudziirira matenda.

Mitombo imweni yechingezi inogadzirwa yoiswa muzvimabhodhleya kuti ikone kungwaririka umomo yakadai ngeimweni inodetsera antu anenge eikosora anhu ane marwadzo mumapapu mwawo .

Maphirizi amweni anosiso kuti apuwe muntu unenge eirwara ,anyorerwa ndidhokodheya, zveienderana nekuti wanyorerwe mutombo une mudzamu hwakadini ,nekuti unomwa nenguwa dzakadini.

Imweni yemitombo inooneke yeiuya iri mumapirizi, inokone kupuwa muntu kuti akone kutomwa zveupenyu hweshe kudzivirira matenda anenge ari muvantu anovathikabeza.

Mitombo imweni yechingezi inooneka yechiuya iri muzvigaba zvekuti muntu unokone kuizora eikone kutorape mumakodo memunhu anenge eirwadzwa.

Mwitombo imweni inokone kugadzirwa ngezvinooneke muntaraunda zvakadai ngeuchi hunogadzirwe ngenyuchi kukone kunasira matanda eantu anenge akakuwara.

Vantu, vanosise kuziiswa ngezvemitombo yavanenge veimwa kuti imweni inokone kushanda asi imweni inokone kukonzere kurwadza kwemusoro, kurutsa.

Amweni mapirizi anooneke eidetsera andu kurapa mwoyo inenge yeirwadza nekudetsera kuti mwoyo uone kuhambisa ngazi zvakanaka.

Mitombo imweni inogadzirwa ngeyekuti muntu akone kuwedzerwe simba Kune antu anenga eite zvekurumba Nezvekutambe bhora zviyani anowedzera simba ngetumutombo tune shuga.

Mitombo imweni inouya iri mitombo inenge yakanyasa kungwarirwa kuti ikone kushanda mumajikiseni anobairwa anhu. Mitombo iyi inenge ine huremu hwakati kurei ndoosaka yeingwaririrwa muzvibhohleya.

Mitombo imweni inoonekwa yeuya iri mapirizi inenge yakanyorwa huremu huri mumutombo wakona kuti muntu unosise kupuwa mapirizi manganai pazuwa anokona kumwa.

Imweni yemitombo inokona kushandiswa inokona kugadzirwa yeibva ngekumuchero ngeyekupfapfaidzira pahuro kuti muntu unenge eirwadziwa pahuro unokona kuzwe zvakanaka.

Mitombo imweni inooneke kunotengeswe mitombo inokone kunyorwa ndiana dhokodheya muntu otenga, kuti akone kudzodza panenge peirwadza, anenge akarumwa ngeumbutu.

Zvimweni zvezvinoshandiswa pazvibhedhleya muntu einge akaradzikwa, unokone kunge asikachakoni kurya, okone kupuwa chekurya kuburikidze ngekupuwe, kubairirwa chekurya mumutombo yake.

Mitombo imweni inowanika kuno tengeswa mitombo muntu unoto kona kungoyi puwa chete kana echinge anyorerwa ndi dhokodheya kuti uyu unozwe chirwere chakati mupei mutombo wakati.

Imweni yemitombo inopuwa antu kuzvibhehleya inosiso kungwarirwa mwakanaka musingachayi, mbepo musingachayi zuwa ngekuenderwa ngemvura kuti igare makahlamburuka.

Mitombo imweni inopuva ana adodori inenge yeide kunyaradza marwadzo kana kupisha kwemwiri. Inokone kuiswe muuvandu hwekuti ikone kupuva nekumwiva kweana adodori isikaarwadzi.

Mitombo imweni yechingezi inogadzirwa inouya iri mumapirizi inokone kuvharirwa mutombo wakhona unenge weiwawa maningi wovharirwa ngechiro chinoita kuti usawawa ukone kumwika.

Mitombo ye chiyungu ino oneke yei uya iri mu mapirizi anokone kupuwe antu ari mundau dzaka pambaukana amweni makuru amweni hudodori huno puwa antu.

Mitombo inouya iri muzvimabhotoro inokona kushandiswa yakanyorwa kuti inokona kumwiwa ine uwandu wakadii kuitira kuti vantu vazoishandisa.

Imweni mitombo inogadzirwa inokone kudetsera antu mumadziso awo, antu anokone kuidontedzera anenge eizwe kutsangaya mumadziso kana anoone mbute.

Imweni yemitombo yechizvino zvino inooneke yechiuya muzvimapepa inokone kudetsera kuwedzere ngazi munyama yemuntu, muntu umweni unode kuwedzerwe ngazi.

Mitombo imweni inopiwa vantu ngemadhokodheya unopiwa mapilizi mushure mekunge muntu ahloyiwa nemadhokodheya oonekwa kuti nyama dzake hadziti zvakanaka.

Amweni ema pirizi anenge eyi shandiswa nge antu anenge aka ongororwa nge madhokodheya kuti akone ku shandiswa neku puwa antu kuti akone kumwa zvei enderana ne chirwere chakona.

Zvimweni zvezvidxoko zvinokone kushandiswa kuti antu akone kudzivirira matenda zvivharamuromo zvinoshandiswa kuti antu asakosorerana nekuti asafemerana arimudhuze nemudhuze

Mitombo imweni yechingezi inooneka yeiuye yakatonyorwa kuti aya mapirizi anofanira kutorwa mairi mairi ngemuntu pazuwa zveienderana nemakore nechirwere chakona.

Mitombo yechizvino zvino inenge yakatonyorwa kuti inosisire kungwarirwe mwakadini mwakadai memumakabhati munenge makavharika musingapindi mvura musingachayi zuva.

Dziriyowo ndau dzimweni dzine madhokodheya aka fundire zvona zveku rapwa kwe ndxondo dze antu kunoitwe mitambo yaka pambaukana yeku araidze ndxondo dze antu kuti akone kurapika.

Chinoshatira mwana mudodori ngechekuti haakoni kureketa kuti chandinozwa ndechakati. Muntu kana mai ake anokona kuzoona zvatoshata kuti mwana uri kurwara asika reketi.

Kukone kubata kuti ana akone kufundiswa zvimweni kukona kubata ana mai akona kana ana mai akafundiswa akaziva nezvehutano vanokona kufundiswawo ana awo eizofundisawo ana awo.

Ana adodori kurapwa kwawo, anokone kurapika ngekukone kuenda kumitambo imweni. Ana anokone kuiswa mwekuti ndxondo dzavo dzidzikame ngekukone kutamba mitambo.

Vana vadodori vanosise kuonekwao ngezveutano hwavo hunoda kuchengetedzwa ndianamai nemadhokodheya amweni aka fundira izvozvo vanoramba veiita tsvakurudzo yezvezvirwere zvevana.

Anamai, anosise kuti ayende kuchibhedhleya kundofundiswa nezvokungwarirwa ye ana adodori vachangobva kubarwa. Kuwonekwa vayamwisa, kuwonekwa agezesa kuwangwarira.

Vana vadoko, kunyazvi vanenge vasingazvi zvakanaka, vanosise kupuwa pekuti vatambire, kumbodzorodze ngxondo dzawo, kuti vakone kumbotamba, veyidakadzva nevamweni kuti vasazva marwadzo eyinyanya maningi.

Vantu vebazi rezveutano vanokone kushanda nevana vadodori vanosise kuite nawo mutambo yakasiyana siyana Inobate ndxondo dzawo kuti agare eidakara nguwa dzeshe.

Kurapwa kweana adodori anosise kurapwa eikone kufundiswa ngezveutano hwavo ngeantu akasundurika uye anenge eeita nawo mitambo yakapambaukana kuti akone kuzvibata.

Mwana mudodori hakoni kungototaura kuti apa pakati pangu ndipo panenge peindirwadza. Kubhuye kuti mai akona ndivo anofanire kufundiswa ngezvekuona nekuongorora kutamba kwemwana.

Vana vadodori kurapwa kwavo vanosise kubatwa ndxondo dzavo nekuvarapa veikone kuona nharaunda dzekuti vanokona kutambaveidakadzwa ndokuti vakone kudzokedzana nyama dzavo.

Madhokodheya amweni anooneka eita ngezvekurapwa kwevana kwega. Mwana mudodori unosisa kurapwa ngevantu vanoziya kurapwa kwemwana mudodori.

Ana adodori kurapwa kwavo anokone kurapwa achipuve mitambo yekuti akone kutamba kuvaraidze ndxondo dzavo paanenge eirapwa. Kuti asafunge marwadzo anenge aiabata.

Vana vadodori vanosisa kupuva chenjedzo yekuti mavanotambira vanosisa kungwarira matenda akapambaukana. Zvakadai ngeana anotambire mumvura kuti anokona kubatwa ngematenda emumvura.

Vana vadoodori vanosise kuende koongororwa ngeantu ezveutano kuti vari kurya ere zviro zvine utano zvinoita kuti nyama dzawo dzigwinye dzikure dzeienderana nemakore awo.

Ana echikora adodori anoende kumutambo vepachikora. Anopuve kurya kwekuti vakone kuvake mwiri dzavo nekukone kuone simba rekuti aone kutamba.

Kufunda kweana echikora adodori, kunosise kunge ari panharaunda yakachena ine zvekutambisa ngekuti nguva iyana yaanombobuda anokona kootamba apapo.

Amweni ema kurukota ano unganidzana kubhuya ngezve badhla rinoona ngezve shura matongo ne zvirwere zvepa bonde kuise musoro pamwe kuti vaone kuti matenda aya anga dzivirirwa sei.

Vana vadodori vanosise kuti vaendeswe kune vanoshanda neutano kuti vakone kubairwa kuti vasabatwa ngematenda anobatabana adodori muntaraunda dzeshe.

Vantu vanoita ngezvekuona hutano hwevantu kana vanofundira kuita madhokodheya vanosisa kufundira muchini wakona neamweni makurukota anenge eiadetsera kuti akone kuona zvinenge zveitika.

vantu vane mitezo yakaoma vanosisawo kupiwa mikana wekuwaniswa rubetsero wezveutano kuitira kuti vakonewo kurarama ndaramo yakadai ngevamweni vantuwo .

Michina yechizvino zvino yakukona kudetsera madhokodheya Kuona kuongorora kweantu muzvibhedhlera madhokodheya anosiyana siyana nepauko yawo amweni nemazino amweni ndiwo anoona ngezvemadziso evantu.

Imweni yemishando yepa chibhedhlera ngeye vantu vandokona kuona kungwarirwa kwezvinogadzire mitombo kuti zvakone kugwarirwa munotondorera ere kuti zvinogadzira mitomba zvakona zvisakanganisika.

Nyika dzeshe dzinenge dzine vanthu vanoshanda kubazi rezveutano ana mukoti nana mbuya nyamukuta vanosise kugadzire bandla ravo raanoonesana ngemashandire awo.

Vantu vanofundira zvekuita madhokodheya vanosisa kufundiswa ngemuntu makurukota anoziya ndizvona nekukona kudetsera vamweni veishandisa muchina yechizvino zvino yavananga veifundiswa.

Pachibhehleya panoonekwa pane madhokodheya anoshanda zvakasiyana siyana zveienderana nekuti muntu unozwei. Muntu unenge eizwe mazino unoonekwawo ndidhokodheya unoziya zvemazino.

Vanweni vevantu vanoshanda pachibhedhleya vanokone kubata ndxondo dzemuntu unenge auya ane chiyaiyo asi unokone kudetserwa ngevanobata ndxondo kutomudetsera kuti asafungisisa maningi.

Madhokodheya amweni anoshaanda pazvibhedhleya anooneka eiite mishando yakapamhaukana amweni anenge ari ekuongorore ropa, amweni anokone kuwedzere ropa amweni ngeekurapa antu.

Madhokodheya amweni anoshande pachibhedhleya anooneke eidetsere kushandisa michina echizvino zvino kuhloya ndiyona antu kuona mwoyo wemuntu urikupombe ropa rakanaka here.

Vamweni ve vashandi vepa chibhedhleya vana dhokodheya vaka fundira zveku kone kutakazesa nyama dze antu kukone kufundisa antu anenge akuvara kuti akone kuhamba zve.

Michina yechizvino zvino inooneka muzvibhedhleya inokone kudetseredze madhokodheya kuti akone kuona nekuongorora kutanga kwematenda muantu.

Zvimweni zvezvinodetsera muchibhedhleya, mishina yechizvino zvino inokone kuningira muntu muhambiro uri kuite ngazi mumwoyo wemuntu nekuti riri kuhamba rakawanda muhloboni.

Mitombo, mweinotengeserwa inosisa kunge yakaiswa mumakabati, mekuti inokone kungwarirwa zvakanaka isikakoni kushaishika, ifane kutorwa ngemuntu mundau yakanaka.

Mitombo imweni inooneka kumbatso dzinotengesera mitombo, inobarongedzwe zvakanaka yaambo pekuti ayionekwi yeichaiwa ngezuwa kana kukona kuonekwa yeizoshata isati yatengeswa.

Mitombo imweni mweinongwaririrwa yaitengeswa , inokona kuiswa mumakabati mwekuti aikoni kuchaiwa ngezuva nekuti aienderwi ngemvura kuti igare iri pandau.

Kuchengetedzwa kwemitombo mweinotengeserwa kunongwaririre kuthi mutombo irambe iri mundawu yeinenge yakagadzirwa ndiyona kweyinonge yakagadzirwa isasvike kumunthu kuti azomwe usikachaiti.

Ndau dzinotengeswe mutombo dzinosisange dziri mumanharaunda. Nekuti antu anokone kurumbepo ototenge mutombo vaanonga anyorerwa ngemadhogodheya kuchibhehleya ngenguva.

Mumweni memunotengeserwa mutombo makatoite ingatei chi kiliniki chinokone kutodetsera antu, kuti muntu umweni akazwe kuti ndiri kurwadziwe pakati, unokona kuenda umwomwo otoodetserwa ngekubhuirwe chirwere nekupuwa mutombo wakhona.

Ndau dzinotengese mutombo dzinosise kunge dziine pekungwaririra mutombo pakanaka pasikachayi zuwa pasingaendinmvura kuitire kuti mutombo inge iine mutombo yayakagarzirwa nawo.

Mitombo inooneke munotengeswe mitombo, inosise kuiswe pandau yakanaka dzekuti antu anokone kuitora yakanaka ,isashata ngekuchaiwe ngezuwa.

Vantu vanotengese mitombo vanosise kunge vari vantu vakanyoreswa, vanozikanwa uye vanokone kubatika nguva dzeshe kana peinge paita kuti panodiwa mitombo ngekukasira.

Mapirizi, mitombo imweni yekuzora inotengeswa mweino tengeswa munenge muri mudhuze nemundaraunda dzeantu imweni yemitombo muntu unogone kutotenga kunyangwe asina kutonyorerwa ndidhokodheya.

Mitombo meinongwaririrwa, meinotengeserwa, inosiswe kubatwa ngevantu vakafundira zvemitombo kuti inoshandiswa sei nezveinoshanda zvakhona zvinofane kunge zveizikanwa.

Pano tengeserwe mitombo muntu echinge anyorerwa mutombo wanozi amwe akone kurapa denda rake pano sise kunge pari pasinde ne ndaraunda dzino gara anhu kuti antu asa neseka neku tsvaka mitombo.

Ukaende pandau dzinotengeswe mitombo vamwneni avakudetseri vanoda kuone pakanyorwa ndidhogodheya kuti muntu uyu wazi ngaapuwe mutombo wakadai unorape chakati, usina izvozvo avakude...

Mitombo mweinotengeswa inokone kungwarirwa yeienderana nezveinoshandiswa ,nekuti inode kusi kubatwa ngeanhu akafundire kuziya mitombo nezvainoshandiswa.

Vantu vanoshanda nemitombo vanoitengesa nevanoiziva. Vanosisa kunge varivanhu vakafundira mushando wekubata mitombo veiziva zvainoshandiswa zvakona

Mumweni memunotengeswa mitombo, munoonekazve mweitengeswa zviro zveana adori dori. Zvakafanana nezvekuapukuta, mafuta awo kana mikaka yekupa vana vanenge vasikamwi zamu.

Antu anotengese mitombo, anooneka eitore mitomboyo kubva kune vanonasira vakasiyana-siyana, zveienderana nekuti, vanonasira vakhona, vanasira uri, unodiwa ngeantu.

Ndau dzinotengese mitombo kana maphirizi anoshandiswa kurapa matenda akapambauka, inosise kunge ine muntu wakafundire zvekukone kupa antu mitombo.

Panotengeswa mitombo panosisonge pari padhuze nekunodetserwa antu kurapirwa nekuoneke kweiiswa chikwangwani chekukhombise kuti ino ndokunotengeswe mitombo kuti anhu asarashika.

Mitombo inotengeswa munotengeswa mitombo ndau idzi dzinosisa kunge dziri mudhuze nevantu nekuti antu anenge asingaiti zvakanaka anokona kuhamba kotenga mitombo yawo.

Munotengeswe mitombo munooneke mitombo yeigara ngendau imweni mitombo inobetsere ana adodori inenge yakaiswa kurukumbati rwayo imweni yeibetserawo antu akuru imweni iri pandau dzayo .

Mitombo inongwarirwe pakanaka mwunumweyinotengeswa ngekuti anokone kuisa mumakabati mwekuti hamuchayi zuva, hamupindi mvura, hamuwoneki mweyipinda zvinokone kurwe mutombo.

Vantu vanotengese mitombo inorape matenda akasiyana siyana vanosiso kunge vari vantu vakafundiswa ngezvemitombo iyona yekuti inokone kurape zviro zvakadini.

Ndau dzino tengese mutombo dzino sise kunge dziri mu ndaraunda dze antu kuti antu akone kuona padhuze peku tenge mitombo kana achinge abatwa nge matenda.

Mitombo inosise kuiswe makangwaririka mekuti inokone kuchengetedzwa ngeanhu anokona kuingwarira akafundira kushanda nemitombo nekukone kuyichengete iri pasinganayi.

Ndau dzinotengese mitombo nemapirizi dzinosisa kunge dziri muntaraunda mwedzinokone kuonekwa ngeanthu, zvikwangwari zvinofanire kuiswe pabanze kukhombidze kuti umu ndomunotengeswe mitombo.

Mitombo mwainotengeswa inosisa kunge yeigara mwakaoma mwakachena musikachaivi ngezuva. Mweinokona kugara ngendau zveienderana ngekuti inoshada kushanda chiini.

Kurongedzwa kwemitombo mweinotengeswa kunosise kuitwa ngeantu anoiziya mushandire unoite mitombo. Imweni inoiswe ngepadera zveienderana nekuti inorapei.

Vantu vanoshanda nebazi rezveutano vanokone kuhamba mumandaraunda veikone kuvabhuira ngechirwere chemarariya kuti chinokone kudzivirirwa sei kuchibhehleya kana muntu akakasira kurumbiswa.

Vantu vebazi rezvehutano, vanosise kuhamba mumandarawunda vakone kunobuyira vanhu ngendaya yematenda arimumandarawunda awo, nekuti ano fane rapwa seyi.

Vantu vemumanharawunda vanosise kuziyiswa ngendaya yezvimweni zvinokone kungwarira hutano hwawo, akadai ngemakhondomu kuti vanowapfeka zvakadini nekuti anoshandeyi.

Vantu vamweni vanenge vakafundira kuhamba mumakanyi, kuhamba munotengeswa, kuhamba mavanokone kusangana nevanhu ,veivabhuira ngezvematenda, nekuti anokone kudzivirirwa sei.

Vanoona ngezvebazi rehutano madhokodheya nana mukoti vanosisa kuenda mumandaraunda veiparidza shoko rematenda akasiyana-siyana nekuti anokona kudzivirirwa sei.

Ana dhokodheya nanamukoti anosise kuhambira antu mumidhibano muzvikora nemumantaraunda eyiafundisa ngenda yezvirwere zvirikutekeshera mumantaraunda ngekuti zvinodzivirirwa sei .

Vanoona ngezvemapazi eutano vakasise kuhambira mantaraunda kuitise anhu midhibano ekuti vakone kuziisana ngezvamatenda ari muntaraunda nekuxakazesa nyama dzaantu.

Nganyazi kunenge kweinaya andu ebazi rezveutano anosise kuendese shoko rematambudziko nematenda ari mundaraunda, kufundisa anhu ngendaa yematenda nekuma dziirira.

Muntu echikura mwoyo wake unoita weikurawo. Antu anosise kuende kohloiwa echikuru ndiana dhokodheya kuone kuti ngazi yawo ichiri kuhambe zvakanaka ere.

Vantu vanoshanda nebazi rezveutano madhokodheya mamweni naana mukoti vanosisa kupusha shoko mumantaraunda zvinoenderana nematenda arimuntaraunta me vantu.

Ana mai vanosisa kuwaniswa mabasa anyara dzawo kuti akone kuzvirimira chimweni chekurya chawo kuti nguwa yawo zhinji vaone zvekuita akone kuronga mhuri dzawo nekurera mhuri dzawo.

Anamai mumantaraunda anosise kufundiswa veshe ngendaa dzekurongwa kwemburi. Kuti vantu vazokone kuita vana vavanokone kuzongwarira, haiwa kuzoneseka ndivo.

Anamai vatsva kana mungozva unosise kubetserwa ndiana mbuya kuchibhedhleya kuti akone kuziya kuti mwana unoita mubatirwei, kuti iri mhandatsva zviyana unokone kuyamwisa mwana sei, nekumuchengeta sei.

Vana vadodori vanosisa kuti vawaniswe utano hwavo. Nekudyra kwakanaka kunoita kuti vakure vakagwinya. Nekuwaniswa mitombo imweni yekudonhedzera kudziirira matenda amweni.

Majaha nendombi akukone kudhibana pabonde vanosisa kupuwa chenjedzo yezvirwere zvepabonde nekukone kuzvidziirira zvirwere zvepabonde.

Kukona kupuwe mitombo yekuronga mhuri kana kuti wekudzivirira matenda epabonde inoda kuti anadhokodheya aziye nhoroondo yemuntu wavanenge veidetsera

Ndombi nemadzimai anosise kuziiswa ngezveutano hwekusangana pabonde nekukone kuzvidziirira nekuronge mhuri izvi zvinoitwa ndiana mbuya kuchibhedhleya.

Kufunda kweana adodori anokone kudaidzirwa madhokodheya anouye kovafundisa ngenyaya yekukone kudzivirirwa kwepabonde nekukone kuziya kuzvingwarira kuti vakure vari vana vakangwara.

Ana echisikana achandokura anosise kufundiswa ngendaa yekurumbirire kuite zvepabonde asati apedze chikora chawo.

Majaha nendombi ,anamai nana baba vanosise kubhuirwa ngezve utano maringe ngekudzirirwa kwebonde kuti vasatapudzirana zvirwere zvepabonde.

Vantu majaha nendombi, madhodha nanamai anosise kufundiswa ngezvekukone kuzvihloya vemene kuona kuti mimba inenge yabata ere kana kuti haizi.

Majaha nendombi vaakukone kuitezvepabonde vanosise kukurudzirwa kuite bonde rakashongedzwa rinokone kuvangwarira kubva pazvirwere zvepabonde.

Vana utano hwavo hunosisa kuningirwa kuti vari kukura vari vatano ere. Vari kudyra, kudyra kunoita kuti vagwinye ere? Vana vanosisirwe kuti vadonhedzerwe kudziirirwa matenda.

Vantu vanoita zvekurumba kana kutamba kwemitambo yakasiyana -siyana vanosisa kumwa mvura nguwa dzeshe kudzosere mvura yavenenge varasha pavanenge veijuwika veiite mitambo.

Munhu kakurutu unogadzirwe ngemvura. Mvura inodikanwa mumwiri mwemunhu kakurutu vaya vanoita mitambo yekurumba vanode kurambe veimwe mvura.

Vantu vanoona ngezve vantu vanoite mitambo yekurumba kana kutambiwakwebhora kana kumurudzwe kwesimbi, vanosisa kunge vane madhogodheya avo akaemera izvozvo.

Makurukota anokone kukokorodzana, kudaidzana ,kuti vaungane, vaonesane panyaya yeamweni matenda anenga akabatwa antu, akasanganisira nekuti muntu unenga akaguka murenje ,voise simbi ere, kana kuti vomusona.

Mitombo imweni inooneka yeipuwe antu anenge eirumba anotambe bhora anoita zvemitamba yakasiyana siyana kunyaradze marwadzo anenge anawo panguva yachona akone tambazve.

Madhokodheya amweni anoshanda nevantu vanoite zvemitambo kuti vasaguke makodo avo vanovapa zvavanovadzodzera nezvavanovasunga marenje avo kuti vasaoneka veikuwara.

Vantu vanoite zveku rumba kana zveku tamba kwe bhora vanodawo madhokodheya anova ongorora nyama dzavo ne makodo kuti azi kuguka ere neku kone ku varapa kuti vakone kuendera ne mutambo yavo ye bhorayo kana kurumba ko.

Antu anoite zvekurumba kana mitambo, anosise kuite zviro zvinoite kuthakazesa nyama dzavo kuti oonge oenda pamitambo yavo yekurumba, azoona kushingirira.

Pane antu anenge eirumba, eitambe bhora amweni. Kunosise kunge kweiunzwe chimubhedha chekuti vakuvara uyani unokone kurumbiswa kobetserwa aiswe achimubhedha chona.

Vanthu vanoite zvekurumba kana kutamba kwebhora vanoshandise zviro zvekuti vanosise kupuwe michini inokone kuongorora mwoyo yawo kuti iri kuhambisa ngazi kanjani.

Zvimichina zvinokone kudetsera kuona kupombwa kweropa munyama dzemuntu, kuti vantu vaoneke kuti avana matenda amweni ere, ekuhambiswe kweropa munyama dzake.

Mishina yechizvinozvino yakukone kudetsera yaambo kakurutu, kuti muntu atori kumhatso kwake eiradziwa, unokone kutobhuya nadhogodheya, akamutsanangurire zvaanozwa otomubhuyira zvekuita kunyaradze marwadzo.

Mitombo pachibhedhleya inosise kungwarirwe pakanaka pekuti amweni antu anokone kuziyiswa atori mumakanyi kuti tinongwarira sei mitombo nekuti isashata ione kumwiwa iri pandau yakanaka.

Dhokodheya aku kone kushandisa michina yepa chibhedhleya pawo ku kone kudetsera antu anenge atori ku mhatso eyiko kone ku bhuya nawo pa mishina yechi zvino zvino ya anenge eyi shandisa.

Madhokodheya akukone kutorape muntu unenge ari kumakanyi kuburikidza ngemishina yechizvino zvino anokone kutobhuya ngemuntu usiri kuzwe zvakanaka ari kumakanyi.

Zvimaruwa zvimweni zvinonakise ndaraunda zvinokonazve kushanda kuite mitombo inokona kudziirire matenda akawanda maningi anosangana neantu mumanharaunda, zveitodetsera kurapa amweni akona.

Zvimakwenzi zvimweni zvinooneka zviri mumandaraunda zvinokona kushandiswa kuita chekurya asi zveitorapazve zvimweni zvirwere kana kututsiridza kwengazi mumwiri mwemuntu.

Zvimakwenzi zvimweni zvinooneke munharaunda zvakasise kuti zvichengetedzwe kuti zvisapera ngekuti zvinokone kudetsere kurape amweni matenda anoona vantu mumanharaunda eikone kutorapwa ngezvimakwenzizvo.

Mumakwasha munooneke mweimere mimbiti yakasiyana -siyana. Mimbiti ineyi inokone kutorwa mashakani ayo oomeswa ozoshandiswa kuite mitombo inorape matenda akasiyana-siyana.

Zvimweni zve zvima kwenzi zvino onekwa mudhuze nemi ndaraunda dze antu dzino sisa kuti zvi ngwarirwe kuti antu akone kuzoita ndaka ya usiye na usiye amweni azo shandisawo ku rapwa mune ra mangwani.

Mitombo imweni yechindau inooneka yeikona kutorwa mushango kuti ikone kupuwa antu. Antu anoinasira mutombo ineyi anokona kunge eiziya ngembiti yakhona.

Amweni emaruwa anonakise nharaunda ashandizvonaizvozvopi zvega amweni anokone kunge eitodetsera kurapwa kwematenda munharaunda eishandazve ari maruwa anonakise nharaunda.

Mitombo imweni inokone kugadzirwa ngemimbiti inooneke mumashango. Imweni inogadzirwa ngemashakani akona, imweni mateme emumbuti, amweni inogadzirwa ngenzinde dzakona.

Imweni yemitombo yeChiNdau inokone kugadzirwa nemimbiti inowanika muntaraunda zvinoite kuti mitombo iyi inge yeiwanika nguwa dzeshe peinodirwa ngeantu.

Imweni yemimbiti inoonekwe mugwasha inokone kushandiswa kubetsere antu pamatenda akasiyana siyana kuburikidze yekutorwa ngeantu anoiziya

Imweni yemutombo inooneka mundaraunda inokona kutodetsera kupedza matambudziko ematenda amweni anenge akorereka muzvibhedhlera. Antu anoziye mitombo iyi anokone kudetsera .

Mitombo yechindau inokone kudetsera antu mumantaraunda kuti akone kuitora ngenguwa asamborumbe kuda kubudise mare anotoiona mumantaraunda awo.

Vantu vemunharaunda vanokone kushandisa zvimakwenzi nezvimashango zvavanoona mumanharaunda mwavo kurapa amweni ematenda angangodei ari muntaraunda mwavo, pasina kubhadhara.

Mimbiti imweni inokone kusimwa muma ndaraunda kunakise ndaraunda. Inokone kuite michero kana mashakani anokone kutoshandiswa ngevanoziye mitombo yechibhoyi kunasire mitombo.

Imweni yemitombo yechiantu inokone kutosimwa pakurutu ngevarimi vakakura yaamho pekuti vanenge veitodetserwa veutano vamweni veiuya veiongorora kuti irikuitwa murimirwei .

Mitombo imweni yechindau yaakukone kusanganiswa nemichero imweni yokone kuiswa mumabhodhleya echizvino-zvino, kuti antu atokone kuimwa mitomboyo nguwa ngenguwa kudetseredza mwiri yawo.

Chanakira mazuwa anaa ndechekuti kunyazi antu amweni anokone kutora mitombo yechindau yaakutoiswawo mumapakiti akanaka ekuti inokona kungwaririka yeizotorwa ngendau dzekuretu.

Zvimweni zvezvino shandiswa zvimumbuti zvinodetsera mukurapwa kwematenda akasiyana siyana zvinokona kutosimwa Muru kumbati hwembatso antu eitodiridzira ekona kuzvionera padhuze.

Imweni yemitombo yechiNdau inokone kudetsera anamai, asikana, madzimai echikuru kuduse mapundu anomere muchibereko.

Mitombo imweni yechindau, kugadzirwa kwayo, inokone kunasirwa ngekutora mashakani nemaruwa zowomeswa zveyiswe muduri zotokwiwa kuswike zvaone kuite kuti zvinokone kuzodzerwa kana kukone kuzomwiwa nge antu.

mitombo imweni yechindau inokone kudetsera makanda eantu yaakukone kutoiswewo muzvibhlotoro zvechizvino-zvino zvinokone kushandise muntu nguva dzeshe-dzeshe.

Mitombo imweni yechindau yakukone kutovharirwa mwainokona kuchengeterwa isati yashandiswa kana kuendeswa kuanhu achazoda kuishandisa kuti akone kuingwarira nekuiisa pakanaka.

Mitombo imweni yechindau inokone kugadzirwa kuti iiswe muzvibhodhoro mwekuti inokone kuzotorwe imwomwo yakangwaririka zvakanaka ngatei itoriwo yechingezi vantu veikone kuzoishandisa

Imweni yemitombo inogadzirwa ngemichero kana mashakani kana midzi yemundaraunda, inokone kusanganisirwa nemvura kana neuchi kuti ione kumwika.

Mitombo yechi ndau imweni ino kone kuoneke muzviro zvino omesa zvino dyiwa antu ano kona kudya zvimweni zvekudya zvino kona ku betsera kuite mitombo uno rapa amweni matenda.

Mitombo imweni yechindau, inogadzirwa nezvimakwenzi zvinowoneke mumandarawunda zvinondotorwe zvowomeswa ,zvokone kukuyiwa kana kuyiswe mumvura muntu otomwa.

Mitombo imweni yechi ndau, yaakukone kutogadzirwawo kuti ikone kungwarirwa irimumapirizi kana kukone kuiswa muzvimabhodhleya zvekuti inokone kungwaririka kwenguwa yakareba.

Imweni yemitombo inonasirwa ngezvima mbiti nemashango anowonekwa muntaraunda inokona kunasirwa kuti inge inoshanda semutombo yechingezi yeikona kutozikanwa uwandu hwemutombo uri muchigaba.

Zvimweni zvimadzunzutu zvinooneke muntaraunda zvinokone kudetsere kugadzire mitombo yechindau. Inokone kupishwa yosanganiswa nemafuta, yozorwa neantu.

Imweni ye miriwo ino oneke muma ndaraunda inokone kushanda zve kuite mitombo ino deredza zvirwere zvimweni zvakadai ngemu mwoyo kupambwa kwe ropa asi ino kone kundoite mirivo ino dyiwa zuva ne zuva.

Zvimweni zvezvimakwenzi zvinooneka zveimera murukumbati mwembatso zvinosise kungwarirwa ngekuti zvinokone kushandiswa kuite mutombo wechindau inokone kurapa matebda amweni anobate antu mumantaraunda.

Maruva zvimweni zvinooneke zveinakise mharaunda. Zvinokonezve kudzirira matambudziko amweni akadai ngematenda anohamba ngemumhepo. Mashango ivona anobetsera kuisa mumhepo zvimweni zvinodzirira antu.

Mitombo imweni ino oneka mu ndaraunda inokone kubetsera kuti vantu vakone kurapwa vane matenda aka pambaukana anenge eita kuti antu amweni ano tama mitombo yechi ngezi.

Mutikiti unokone kushandiswa semuriwo asiweyitorapawo zvirwere zvimweni zvakadai ngekudzasa shuka irimungazi yemuntu, muntu unotenderwe kuudya eyitokona zvekurapa ndiwona.

Imweni yemitombo yechindau inoonekwe yeitosimwa muminda kuti antu akone kuzotorw midzi dzakona kana mashakani akhona Kunasire mitombo yakapambaukana.

Michero inoryiwa yatinotoona muntaraunda inokona kudetserazve pamatenda amweni. Yaiyeyo micheroyo nekaretu vantu veishandisa ana mbuya nana sekru kuti vagwinye nekuva neupenyu hwakakura

Zvimweni zvimimbiti Zvinonakisa nharaunda zvinokona zvekushandiswa kuitwa mitombo inodetsera antu kuita kurapa matenda akasiyana siyana mumandaraunda.

Mitombo imweni ye chindau inokone kuiswa mune zvekurya kuti muntu aryire imwomwo anoziya mutombo anokaya mashakani oise mubota antu okone kuryira imwomwo kana mu muto antu omwira imomo.

Zvi mashango zvimweni zvekuti vantu vanokona kuona mu ndaraunda veitozvi darika vasikazii kuti zvi mashango izvi zvinoda ku ngwarirwa neku chengetedzwa ngekuti zvino rapa amweni ematenda ano oneka ari mu ndaraunda.

Imweni yemimbiti yemuntaraunda mwedu, inokone kushandiswa mashakani akhona otorwe ogadziriswe mitombo inokone kurapa matenda akasiyana-siyana.

Zvimweni zvezvimakwenzi zvinoneka mumiganga yedu. Zvinobetsera kuti vantu vakone kushandisa kuite mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana, anobata antu emunharaunda.

Zvimweni zvezvimashango zvinooneka mumanharaunda zvinokone kushandiswa kuite mitombo inorapa matenda akapamphaukana akadai ngekutemwa ngemusoro, mundani kana marenje.

Mimbiti imweni yemumandaraunda yakapambaukana inoonekwa yeikona kudetsera ngekuwedzera pane mitombo yechingezi antu anokona kushandisa yakakumana kukona kupedza matenda.

Vanthu vanogadzire mitombo yechindau vanosise kuende kuvanthu kovabhuyira mushandire yemitombo yechindau kuti yakangodaiwo ngeyechingezi kutodetseredza pamatenda akasiyana siyana.

Zvimweni zvezvimbiti zvinomera mumiganga zvinobudise michero imweni inotokone kutorwe Kuite magwasha ndiana sekuru anokone kuziye mitombo iyo zveino shandiswa.

Zvimumbuti zvimweni zvinokone kukaiwa zvoomeswa zvokone kupishirwa kufurudzira mumamhatso meanhu kudzinge matenda amweni anokone kubata antu akaata.

Zvimweni zvezvimashango zvinooneke mumantaraunda zvinokone kuita ingatei azvina zvezvinoshanda asi kune unoziya mitombo yechindau unokone kuishandisa kurape antu akatopona.

Imweni yemitombo yechiantu inokone kubetsere antu. Inoneke yeiryiva ngeantu kuite murivo unokone kushandiswa pakurya nesadza kuti vabikwe zvakanaka.

Mitombo ye chindau ino wanike mu ndaraunda ino detsera pakuti inokona kurapa matenda aka pambaukana emu ndaraunda vantu vasina kutombo budise mari vei kone kuto kaya vega mu shango.

Mitombo imweni yechindau yakanakire pakuti inondode muntu unoiziya nekuti inooneke mumantaraunda munogare antu anokone kungoitora asina kubhadhare mare.

Gawakawa ishango rinooneka reimera mintaraunta dzakapambaukana, anthu anokone kushandise gawakawa kurapa matenda akasiyana-siyana anosanganikwa nawo ngeanthu muntaraunta.

Zvimakwenzi zvimweni zvinoonekwe mumganga zvinoita ngateyi zviro zvemahala maningi wakazvi ona izvo kune vantu vanoziya nezvemitomba anokone kutoishandisa kubudisa mitombo inokone kurapa vantu vakasiyana.

Zvimweni zvezvimaruwa zvinoneka muntaraunda zvinonakise ntaraunda zvinokonazve kushandiswa kuite mitombo yakasiyana siyana inokone kushandiswa kurapa matenda akasiyana.

Vantu vanoziya ngezvemutombo yechindau vanosise kuti vakone kupa soko kana ruzivo rwavanenge vanarwo kune vamweni vantu kuti ruzonyorerwe pashi.

Imweni yemimbiti inooneka mumashango emuntaraunda dzeanthu inokone kushandiswa kuite mitombo yeishandise mashakani akhona kana nzinde dzakhona.

Imweni yemitombo inomera mumiganga inooneka iri mumatoro yeinokone kushandiswa kuite mitombo yechindau. Antu anoiziya anokone kutore mashakani otoshandise kurape muntu.

Imweni yemimbiti inosimwa pamambatso kuti itibarire michero, inokone kushandiswezve mashakani akona kurapa antu anenge anematenda akasiyana-siyana.

Imweni yemimbiti inoonekwe mumantaraunda inokone kushandiswa michero yakhona kuite mitombo yechindau inokone kurapa antu zvirwere zvakasiyana -siyana.